Ɗo hunduko sare, ɗo hunduko windo on, sai owaɗi faune ha hunduko windo mai ba fulawa, fulawa mai timminai maunugo, ɗo boɗɗi fulawa mai fuɗɗai ittugo ɓukkoi. Sai bo windo mai alaran ma ɓinga a wala lara nder sare mai ma.

Ɗo morogo on, kala morogo fere. kuma morugo mai be hauti be atcimen be viya ta, koma be viya wig, kuma wig mai ɗo mari kolo piink.

Ɗo kuje hite on ɓe kunni kuma ɓeɗo naftira kuje ɗo nane nane on, jotta ha balɗe aminɗo ɓe wala naftira ɗum, kuma hausa'en bedo jona ɗum cibalbal.

Do sare'un be paune ji kala kala goddo wawan lara don dammude be glasji, kuma Sare mai manga talawanon, kuma a yawanci ofisji un hasareji man.

Ɗo signboard babal hollata makaranta, ɗo holla ɗon nursery, primary, secondary school, Har be islamiya sai bo ɗo bo holla babal ha gari woni, ɗo holla adress, ɗo holla komai ɗo holla sign, kuma ɗo holla babal wari saiyi.

Ɗobo horo on. hore leso ɗo to be hauti ɗum be oɗa pat majum, sai be wata katifa be ve’ita bashit goɗɗo wala ngam leso ɗo no andi babal walugo on. Sai bo nɗaa jamɗi heti leɗu yeso leso mai.

Ɗo shago slro ɗeftre on.Beɗo sora ɗeftere kala-kala .ɗaga jangugu neuspapa. Ɗaga je katunji bai kuma jai kala-kala ɗai goɗɗo wawan lara hoto maina..

Ɗon koromje tati haa nder hooto ɗo, koromje ɗiɗi may kala gotel .Gotel kuma kala daban fere haa ɓaawa may kuma ɗon caago POS jey moni poyin. To hakkili ma, wawan hefta dammugal caago may kuma daneejum.

Kuje dow kuje ɓiligo kare on ɓe ɗo naftire bei mai ngam ɓe ɓila kare. Kuma kuje ɗo mai goɗɗo heɓan ɗum ha nder sudu on na hakala hatoi ba kuma na sare ko kala toi on naftirta bei kala kuje ɗomai. Kuje mai nden ɗon mari sembe wawon joga kare.

Do sare on ɗo mari penti ɗanejum, ɓe kuma winɗow ji mai ɓalejum ɗammugal mai kuma ɗon ɗanejum ɗon ɓalejum, wala mota ha chaka sare mai wala leɗɗe wala ko ɗume.

Ɗo goddo on awi kuje hander leda, sei kuje mai fuɗɗi maunugo, nda ɗum har goddo wawan lara ɗum mauni seɗɗa. Ɓe sigi ɗum hayasi, ha babal ɗon leɗɗe petel petel ɗuɗɗum ɗuɗɗum.

Ɗo bo leso bingel keccel on, hedi gefe leso manga, nɗa ɓe sait durowa nɗa lamb, sai bo nɗa leso manga hiɗɗe gefe leso bingel mai nɗa ɓo ɗon bebiji hedi dou bingel keccel mai.

Haɗer hotodo goddo wawan lara kujiji kala kala. Ɗon sare, ɗon kolta, Ɗon motaji mei ma ɗon manga ɗon petel kuma. Kolta mai ɗon je les, ɗon je dow be ledde fu.

Flawa ɗo ɓo ɓe ɗo wada faune be mai, fere wata ha suudu u ma hai hunduko palo, fere wata ha yeso saare maɓbe, fere wata heti nder, bo flawa ɗo boɗɗum sosai ha gite, bo a waɗa faune be mai ha gadinni.

Hader hotoɗo goddo wawa laro don kujeje ɗuɗɗum don firish, don kuje diyam, guldam ɗon koma har be oven. to kuje diyam guldam mai ɓe ɗo naftira gam be be va'ina ndiyam guldam dyam guldam mai har dolla..

Ɗo bo kwali zobe on, to en laran ɗon zobe ɗuɗɗum ha ha dou mai, to, to a wari hosugo a hosa gotel awata sei bo nda style ji mai daban daban na iri gotel ba, kuma size mai gotel manga, gotel petel.

Ɗo ɗeftere on. Ɗo deftere ɗo je tauhiɗi on. Ɗo ɗeftere tauhiɗ ɗeftere on je goɗɗo anɗaɗa Allahu. Ha deftere mai be heccan goɗɗo nɗa kaza. Ko goɗɗk ha'nxi anɗa pat be heccan goɗɗo ha tauhiɗo.

Ɗoo fu min ɓeddata laarugo, leeso on. Bo leeso ɗoo may "kolo burawn" on. Bo pawne may naa ɗuɗɗum soosay ba. ta ................... sey boo leeso ɗoo, ɗon sigi ha dow leddi on. Bo min anndi leeso babal goɗɗo waalata on, waala ɗaana koo waala siwta.

Ɗo Koromje'on, Koromon Korowal Gotel mai wola leda. Korwol je ɓawo mai bo ɗon Leda. bo ɗo Sigi'on dou Laddi. Korwolbo kuje'on je ɓe Sigata ha Palo Godɗo ɗo joda ha dou, Fere ɓe wala to ɓe Somi.

Ɗo ɓe ɗo ɗoona ɗum kukin oyel. Kukin oyel kanjum ɓe viyata be fulfulde nyabbam defugo nyiri. Haɗɗo mai babbal ɓe watta, ɓe hautata nyabbam mai, se himbe fere wara soda. Sai to ɓe sodi sai ɓe sorina himɓe hamɓe fu.

Ɗo ɓo, yeso goɗɗo on. Goɗɗo on, o waati ɗan kunne haa noppi maako. Sai ba o yahi o laɓi gemu maako on. Sai nda bo en ɗo lara gite maako, be kine maako, be hunduko maako. Bo riga maako ɓalejum. Nda en ɗo laara daande maako. O weliti, gefe maako gotel mai on tan ɓe laara.

Ɗo bo sare on, sare dow be lis, sai bo en ɗo lara bungoru mai hediyasi, saiyi nda ɓe waɗi pauni hediyasi mai, en ɗo lara leggal fere, leggal himɓe ɗo wata gam fauni, sai bo nda guje shokin hadow gam ta gujjo nasta sare mai to yiiɗi o va'a hidi babal mai.

Ɗo bo daada be bingel dada mai don boketi ha gefe mako, ɓingel mako wala hijabi hanko bo owati hijab sai bo ɓe ɗo dari ha yeeso korowal feere be kuma dammugal, ɓe ɗo dari ɓe nastai ɓe ɗo dari tam sai.

Ɗo goɗɗo on ɗo dari ha dou siminti, se o waati paɗe maako be salla, bo ɗon agogo haa junngo maako, be ɗon leggal hedi ɓawo maako, sai o ɗo rufa ndiyam diga dou haa babal o woni mai, sai bo ɗon vooda.

Kuje ɗo, kuje rooɓe on naftirta. kuma kuje ɗo mai roɓe ɗo naftira, ɗo peppesa ɗum haa dow paune maɓɓe on, ngam ta paune maɓɓe mai vonna to ɓe waati mai sai waata paune mai jojjoɗa haa yeso maɓɓe.

Ɗo juulrde on sebo himɓɓe ɓe ɗo yaha himɓɓe ɗuɗɗum a ɗo lara mashin be mota sai kuma keke napep sai kuma julurde mai a ɗo lara sole ha dou.

Jungu goɗɗo on odojogi biskit mai sebo da kuje ba gora biriji hadar hagefe mako briji mi hadar gora so hosi hoto biskit.

Ɗoo bo babal ɗo, babal bekkiiji on. Babal ɓe sigata baala, bo ɗon baalaaji may ha nder. Baalaaji may bo naa seɗɗa ba, bo babal en larata ni, en ɗo laara bala ɗi juwi sai gooto may jippini hoore maako les.

Ɗo bo hufnere on bo hufnere ɗo ɓeɗo waata ɗum ha hore on nda ɗum kolo kolo bo kalo hufnere ɗo mai je a habbata ɗum hedi ɓawo on bo ɓe vindi hedi yeso hoto mai be bindi kala hufnere mai faif hodured nera on ko kala gotel.

Ɗo bo marori on ɓe ɗo sora ha chago be bo marori mai inde mari big bol, big bol bo marori on je belɗum sosai be gonga kam ngam mi meɗi defudugo ɗum ɓe ɗon nyama to a defi ba for in.

Ɗo kujeji nayi ɗo, kujeji on ɓe naftirta to ɓe ɗo defa, ndaa kuje boɗeejum, ɗon ɓaleejum, ɗon kuma be kalaaji guda ɗiɗi day, be kuma kala kujeji ɗo. Ɓe ɗo naftira haa nder nyiiri on, ngam ɓeddina nyiiri may velugo, be kuma ureenga.

Ɗobo babal ɗo bahosere onni sai kuma ɗon ciyawa ha dou sei bo nda leggal sei bo ɗon ndiyam je jippata diga dou dou hosere mai bo ndiyam mai boddum ba goɗɗo hosa yara sai bo enɗo lara himɓe ɗiɗi ɓeɗo wailiti.

Ɗo injin on jei watugo hendu, ko ha taya mota, ko ha taya keke NAPEP, ko jei mota mangatalawa kenan, tipa kenan. Kuma himɓe, ɓukkoi wawan hosa bol maɓɓe ɓe yara ɓe wanna ɓe hendu ha nder kanjum fu.

Ɗobo en larata gottugal on. gortugal bo donje be sa'iinga, don je be defata. Ɗon je be nyamata sa'iinga don je be nyamata defiga. Sei bo ɗomai sa'iinga on lati dum ha dau supageeti fere ɗo ta’a fere wala ta’a.

Ɗoo zane map, ɓeɗo yona ɗum map, zane gotel mai je les mai yawanci himɓe huwata akiteksho on zanata, ɓeɗo zana saare, makaranta, be kujeji duɗdum nde je dou maiku ma a wawan a lara lawol on , ɗeɗoz zani lawol.

Ɓikkoi ɗo no on laarata, students on ɓe wati uniform maɓɓe ɓe dari ɓe ɗo hoosa hoto. Goto ɗo waati gora haa caka kosɗe maako, sai bo ɗon hoto haa ɓawo maɓɓe. Hamɓe nai on, goto debbo, tati worɓe, sai bo nda dammugal ji haa gefe maɓɓe, haa ɓaawo maɓɓe.

Endo laara deftereji, bo defterejiman be vindi dum be arabre. Sai be sigi gotel mai nɗerr bukshef, gotelmaibo bbe jeeri dum on tan wadi darnde sosai. Saibo en do laara hedi gefe deftereji man. Ɗon deftare gotel be sigi hedi gefe.

Ɗo bo nyebbam on je ɓe wujinta ɓingel petel ɓingel keccel ɓe vindi ha yeso mai ɓe vindi bebi petrolium jely. etrolium jely ɗo kuje fere on je ɓe watata ha nder nyabbam sai bo nda jungo jogi ni jungo goɗɗo fere jogi nyabbam mai.

Do hosere un, hosere do himbe do va’a, himbe bo duddum on va 'ata tati do va’a didi ha les yidi va’a bo himbe duɗdum va’i hadou be do lara himbe les mai je bedi yidi be va’a.